Keyti xibaar gi di standard di fësal ci xatam mu njakkne npp munte yëngal udp muy am ñaari nitaali fa nekk benn bi si walli nday joor bi ci suuf aaleme barola bu nekk ci càmmooy bi ci suuf koku loya daabola.